Abantwana bakulezinsiku sebefunda imisebenzi yezandla enjengothunga besebenzisa imitshina, bayafaka intambo ezimbili kuvele kutshutshe ugesi nxa sebebambasinile.

Esigabeni sakoNtunja izulu ligige lagiga okwenza abantwana abasesikolweni esiduze bathi betshayisa bathola umgwaqo ugcwele udaka, ugcwele amaxhaphozi uhambeka nzima okuyadala ukuba izicathulo zabo zifike sezingcolile ngemakhaya.

Izikolo nxa zivaliwe esikolo kuyathula kuthi cwaka. Isikolo sijike sibengamanxiwa ngoba bayabe bengekho phela abantwana abagijigijimayo indawo yonke, bebanga umsindo besenza indawo ibelempilo.

Isikolo seMathendele esiseduze langakithi sithenge izivalo ezenzwe ngamazenge ngoba phela abantwana abancane bayazikhahlela izivalo zamaplanka zimane zife nje masinyane kodwa lezi ezamazenge kukhanya zizahlahla isikhathi eside

Isikolo semateme e primary sakhiwe kahle kakhulu sahlanyelwa lotshani obubukekayo ukwenzela ukubana izingane nxa zidlala ngesikhathi se break zingangcoli zidlalele phezu kwalonalolu tshani kungakhathalekile ukuthi zisuka ezindaweni ezinjani

Isikolo esitsha se G.S Gasagara, sesivule ibanga le O level ngoba bekukade kutholakala inursery le primary kuphela, ngakho labo abaya ezimfundweni zaphezulu eze O level akusadingeki ukuthi baye ezikolweni ezikhatshana ngoba lesi sikolo sethu sesilayo imfundo abayidingayo.

Abantwana abancane bayakhuthazwa ukuba bafundiswe amakhomputha ngoba umhlaba osekuphilwa kiwo ngumhlaba ofuna babelolwazi lwamacomputer abazali ngemakhaya bayakhuthazwa ukubana babathengele lawa makhomputha ukuthi babafundise bengakafiki esikolweni.

Abantwana besikolo bebesenza ama experiment abo e physics behlanganisa izintambo bekanika bebukisa lokho abakufundiswe ngumbalisi wabo ukubana kuyenzeka yini bengawahlanganisa yini amagetsi aphume kudaleke into ehambayo

Abafundela ukwenza umsebenzi wenwele egoqela ukugela kanye lokwenza inwele ngeminye imihlobo bangenisiwe emphakathini emagumbinilapho okwenziwa khona izinwele ukuze benze phela lokho abakade bekufunda ekilasini.

Labo abafundela ukubaza ngesikhathi besenza umsebenzi wezandla sebephumile ekilasini kuqakathekile ukuba bazivale umlomo lamakhala ukuze phela bangahotshi uthuli lwezigodo abazibazayo ngoba zidala umkhuhlane ezifubeni zabo.

Untombazana ofundela ukugela ubesekhanya edidekile kakhulu ngesikhathi egela, ngoba phela umutshina obusetshenziswa ekugeleni lapha ububukeka wehlukile kulalo awufunde ekilasini okuyikho okudale ukudidana kwengqondo zakhe.

Baze ngobunengi abantwana ukuzofundela imisebenzi yezandla befundela umsebenzi wokupheka ozakubanceda ukubana bapheke emtshadweni , emihlanganweni lasemcimbini eminengi. Lokho kuzabenza bathole ukuphila baziphilise bodwa.

Iqembu labafundi ,abafundela ukupheka .Libelisenza ama practicals namhlanje ukuze lizibonakalise ngalokho abakufunde besekilasini .Ukuthi bayakwazi na ukukupheka nxa sebephiwe ama ingredients akhona .

Ngesikhathi kufundwa izifudo zesayensi ekilasini umbalisi we sayensi ubebhoda emaqenjeni abebunjwe ngabantwana lapho akade bexoxisana khona nge topic abayiphiwe ngumbalisi , umbalisi esenzela ukubona ukuthi bayakuzwisisa na lokhu akufundisayo.

Inhlanganiso yabomama abathunga ingcebethu benza izimanga balobungcitshi lobucwephetshi njalo bakhanya bengabomama abaleminwe. Izingcebethu zabo zihlangene imihlobohlobo yemibala enza wena othutsha ukhatshana le uhawukele leyomibala ngoba zinhle kakhulu lezi zingcebethu ezenziwa ngabomama laba.

Abantwana abafundela ukudweba, badwebe impikitsha yabo emihle abazikhethele yona njengokwazi kwabo. Bebebukisa ngayo beyiphakamisele phezulu lapho bethathwa impikitsha. Lokhu kuchaza amathalenta amanengi abalawo.

Abafundela umsebenzi wokwakha besebehambile baphiwa igceke lokubana bakhenjalo babone ukubana lendawo abayakhayo bazayimisa njani bahlanganise amakhanda bebonisana ukuba lezo zikhali abaziphiweyo zisetshenziswa kanjani

Abafundi bathula bathi cwaka befundiswa ikhompiyutha, lo obafundisayo ebatshengisa lapho okumele batobeze khona lokuthi nxa betobeza kufanele bakhangeleni lokho kuzabanceda ukuthi babambisise.

Abafundi, abafunda umsebenzi wokubaza, benza umsebenzi wabo ngobunono obukhulu. Bayakhanya ukuthi baleminwe ngoba nanku umsebenzi wabo abawenzayo uzakuya embukisweni omkhulu eTradefair lonyaka koBulawayo.

Usefunde waqeqetsha umfoka Ncube ungathola izingwalo azibalayo eziyinqumbi, eziyabe ziphambi kwakhe yikho lapho ohle usuthiseke khona ukuthi ngempela umfoka Ncube uyisi khwicamfundo usedlule weqela ngale kwayo imfundo.

Ababalisi babone kungcono ukuthi abantwana besikolo babahlalise phansi ngesikhathi be adreswa ngoba umphathintambo lowu okade ebadresa ubezakhuluma okwesikhathi eside bacine sebediniwe.

Eholu yeMMR bekugcweke nsi abafundi namhlanje abanye baze baswela indawo yokungena phakathi. Bama ngaphandle belale izifundo ebezinsenziwa ngaphandle. Leyonhlanganiso ibihlanganele ngitsho labazali lababalisi.

Isango lecollege yethu alilamuntu olindayo ngakho lihlala livuliwe ukwenzela ukuthi laba abafikayo kanye labaphumayo bangathwali nzima ngokube besehlika ezimoteni zabo bevula isango bebuye bevala. Lokhu kwenza umsebenzi ube lula.

Isikolo esidumileyo seRoma siletha umkhankaso ebantwini lapho silangazelela iminyaka engu 25 sisebenza njalo sifundisa inkolokanye lezemfundo, abantu abamenyiweyo kabaze ngobunengi.

Sezibazwe kahle izitulo zesikolo, lezo phela ezihlanganisa izihlalo zokuhlala lamatafula okubhalela kodwa lutho ukuthengwa. Wayezikhangela kuphela umninizo owazibazayo ukuthi kambe isandla esihle kangaka siyophephelaphi ngingatholi abantu bokuthenga lezi zitulo.

Ngesikhathi sokufunda esikolweni kuyathula kuthi cwaka. Kuze kuthi lo olindayo oyi security yesikolo umthola esehawula esengani yintandane ngoba akubonakali ngitsho loyedwa umntwana ehambahamba phandle.

Sesiphelile isikolo seManama ekade sisakhiwa iminyaka yonke leyi. Kungakho abafundi abahlezi kuleyondawo eseduzane sebezokwazi ukuthola imfundo egcweleyo kulesi sikolo ngoba sihle kakhulu.

izikolo ezinengi sezisenza imbeda leyana egadeneyo okuyikuthi omunye ulala phezulu omunye alale ngaphansi ukwenzela indawo ngoba bengadinga umbheda ozimele wodwa indawo isuka ibe lutshwana kubelabafundi abalutshwana abahlala kuleyo ndawo

Abantwana besikolo abahamba ngezimota esikolweni, bayakhuthazwa ukubana begade amakhombi abhaliweyo arejistadi ukuthwala abantwana besikolo ngoba, labo abangekho rejistadi balobungozi yokudala amacala athile babuye bebaleke.

Abantwana besikolo bayakhuthazwa ukubana basebenzise ilayibhrari ukuthi babale bengagijimele ukusebenzisa amafoni le inthanethi osokugcwele kulezi insuku kodwa indlela endala yokufunda eyayikungena elayibhrari babale iqakatheke kakhulu.

Odokotela basebenzisa imitshina yokukhangela ukuze baphume lempumela eziqondileyo njalo babone izicucucu ezincuncuncu ezingabane zitholakala endaweni ezithile ngoba imitshina leyi iyazisondeza eduze zibonakale sezinkulu.

Endlini yakhe umamncane ubona ngokugcwala kwezicathulo emnyango ukubana akazwani lengcekeza. Wonke umuntu ongenayo ufanele atshiye izicathulo emnyango ukuze angangeni lengcekeza phakathi.

Abafundela ukuba ngodokotela benza amaxperimenti ngobungcwethi lobungcitshi befuna phela ukubona isisusa sezinto ezithile , lokuthi lezo zinto ezithile zizophelela ngaphi ngemva awamaxperimenti lawa sebezokwazi ukuthi belaphe kanjani umphakathi.

Isivuliwe iyunivesithi enkulu nanku phela ubona abafundi bethontela abanye bengaba ngenayo abanye bengabaphumayo. Bezofunda kusiya phela ngokuthi lokhu akufundayo kuhlelwe ukubana kufundwa ngasiphi isikhathi.

Iwotela enhle entsha evuliweyo. Ilotshani obuluhlaza obuthe tshoko. Labantu abayabe behleli kuleyondawo bazizwa betshaywa ngumoya, uphephetha kamnandi lezinyoni zikhala kamnandi kuleyondawo. Woza uzohlala kuleli wotela uzwe ubumnandi bakhona.

Ubeyethula ngubunono iworkshop yakhe uSiphiwe, bathula balalela bathi cwaka bamuthi nhlo bonke ngamehlo, ukwenzela ukuthi lapho sebebamba ama computer abo lawa aphambikwabo, bengaphambanisi benze khona Kanye ngqo akuchasisileyo.

Izindlu ezihlala labo abasema yunivesithi ziyabhidlizwa kakhulu njalo kaziphathwanga kuhle kukhanya labo abafundi abahlala phakathi bangamatshapha njalo benza loba yini engcolileyo phakathi kwalezo zindlu

Ikholeji yeMatopo ilezindlu ezinhle, abafundi lapho abahlala khona, abafundi bayenelisa ukutshaja amafoni abo, abafundi baletafula njalo eyokubalela ngaphandle kokuthi babalele engutsheni ngoba bengabalela engutsheni kungabaphazamisa.

I workshop yezempilakahle lamuhla bathe ngokuphiwa amaphepha alolwazi oluthile ngalokho akade bekufunda bonke bathi nhlo amakhanda abo kulawomaphepha befuna ukubala bazwisise ukuthi ngabe ephetheni lawo maphepha.

i university enkulu yelizwe ivaliwe kulawa amalanga abantwana bahleli ezindlini zabo bekholisa amakhefu abo ungafika kuleli university uthola kuthule kuthe cwaka engani akukaze kube loyedwa umuntu

Abafundela ukuba ngodokotela bebehlangane elebhu bethesta imitshina emitsha ebuyileyo bekhangela kabanzi ngayo leyo mtshina beyihlolisisa bebona ukuba uyasebenzisa ngendlela njalo iqondile ikhipha iqiniso ekugcineni.

Isivuliwe iYunivesithi entsha yamaKhatolika edolobheni laseRwanda laphokubonakale khona abafundi abanengi bengena phela bezothapha ulwazi eYunivesithi ngoba phela kuqakathekile empilweni ukuba umuntu azikhuphule ngemfundo yezinga eliphezulu.